musidɓe tedduɓe caggal nde jettuɗen Allah e juuli e Nelaɗo men Mouhammad min calmini dendagal bandiraɓe heɗotoɓe halirde Timtimol FM foof e oɗo saaha hande eɗeni joddi omo ganduɗa ko musidɗo meɗen président Mamoudou Bocar Dia <hesitation> président a salminama ko adi foof
<hesitation> Alassane mi salmitima kadi mi salmini dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓiɓɓe Foutankoɓe heɗotoɓe radio meɗen Timtimol FM mbiɗen ni radio remoɓe e awoɓe e aynaɓe mi salmini on e kadi mi ñaguima on duwaw mi rokki on duwaw nde Allah hokkata en ñallude e dow jaam
Allah jarama a jarama président <hesitation> oɗo saaha joni gonɗen koye heblade <hesitation> yaade ko witeko rumano campagne mbi sikki campagne ceeɗu jogori wonoyde e aɗa artande men holko saabi oɗo campagne ne waɗe ceeɗu ɗum ko goho ha yimɓeɓe mbawa famde holno kelori ɗon gam yaade oɗo campagne ceeɗu
eyyi Alassane <hesitation> somi namdama heblodujal yaade ndeema ceeɗu mbiɗe heeɓa hen weltare wonnoon namdetemi koko gandumi par ce :frea que ko gonmi e dow muɗum andi mbiɗa holko saabi emin mbaɗa oɗo campagne ine jeeyi saababu waddemin oɗo campagne haaɓade basal eyyi ko horejo leydi ndi wiyata autosuffisance alimentaire en riz woni keewal jogogal timmugal to fannu maaro e daawal nga gonɗen gal minenne koye ɗum ɗon koye ngal jaɓɓal min goni par ce que ɗo joni joni o emina nattina maaroji reema ko ndungu mi cooñi emina nattina emina nattina emin kuccani yaade ndeema ceeɗu jeeyi saababu ndeema ceeɗu ko ha ngakkede guura wasa wodde haɓade ngakkere guura ko ɗum tagui emin jaa on ɗon campagne no mbiɗani tiguirigui minen min kuccani ko pulaar wiyata ko pamaro gonɗi ɓiñata law andi gueɗe ndeemal ceeɗu wonko ko gonɗa e riddodirde emin diddodira woto ndungu tawde min toon emin diddodira ndiyam ceeɗu woto yawde ngakkude nde ndiyam ngakkoyta tawa Allah waɗi gueseɗe wodi to keeɓi tawa hay sinno ko seeɗa heddi ene wawi ɗum jokkidde ɗum waɗi min kuccani law komin famarɓe gonɗi min ɓiñata ko law min kuccani ɗum law hande o min puɗɗima wadde batuji won noon so en mbi eɗen kuccana daawal ndemal tawde ko ndendal wona ndemal neɗɗo goto haysoko neɗɗo goto mawo heblo kono tawde ko ndeemal mo dental ko yimɓeɓe hewɓe ko ina fota wonde capanɗe jeetato e <hesitation> e ɗiɗi neɗɗo so ndendi hunde moƴƴiko ɓe mbaɗa jonɗeli haade mabɓe huccande golle ɓe ƴeewa kuccam golle mabɓe ceeɗu ngu ɓe lelna kuccam golle mabɓe holko foti adade hoko foti rewde hen hoko foti rewde hen ha ñande cooñal koye ɗin ɗen daawe min goni daawal gadanal min joɗima emin naggui ñalawma ñand talata foof ko baatu emin kalda komin kaldi hande ko janggo kadi min kaala daawal gongal ngal hande o emin jaaray e duujal duujal heblo ndemowo maaro wonko poɗɗa idorade wonko poɗɗa idorade tawde aɗa yiiɗi yaade guidortoɗa ko ƴewtade machine maɗa mo joguiɗa o est ce que omo wawi nawdema campagne omo foti fittede omo foti fewnitede kala ko ngakkuno e makko tawde ko ligguinoɗo ndungu ko ngakkuno e makko foof ƴeewa fewnude ɗum hawo daaro ngal daawal min mbaɗi ɗum daawal gongal ngal ko ƴewtade <hesitation> balduɗiɗi ndiyam ɗam to rewata kanaluji nooɓe biyata ni kanaluji ɗi so ina mbaɗi tuudi lawƴa so ina waɗi huuɗo guitta gueseɗe tawi won coɓoƴƴi walla won ñonkkoto gonɗo e nder kanaluji he pitta ɗum ha laaɓa eyyi déjà koye oɗo saaha to gonɗen koye ngal daawal min goni min mbaɗi heeɓore nde foof ha ndemin cooñata e daawal lebbi nayyi e balɗe sappo jooyi min lelni kuccam golle ɗe heddi noon ko saaha hen jonɗo fofoof min mbaɗa jonde mum min mbaɗa gollal muɗum o to yareteɗo min jarata koye fewnitde machine aji ɗi e fewnitde kanaluji ɗi koye ɗum min goni hande oɗo
président ɗo laaɓi Allah jarama a jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe <breath> <hesitation> on paami tigui kalawo o ko ganduɗo ko haalata ko tigui ko hakkille dejƴo a haali hakke yimɓe capanɗe jeetato neɗɗo beele to banggue wertago to toon kadi aɗa andini min no foti wertago no jogorɗon yarude sen gandi yimɓeɓe ko capanɗe jeetato neɗɗo <hesitation> beele ko ko pelle walla foof ko individuel goto foof telnude ari naati hen ɗum kadi moƴƴi yimɓeɓe ganda ɗum haademen jokkude
eyyi no mbimami ni ko ɗum groupement eɗen mawi wide ko ɗum GIE ko GIE ndendinɗo capanɗe jeetato e ɗiɗi neɗɗo min jogui gardiɗo min jogui yilirde GIE o eyyi ɓen ɗon ina goodi président sécretaire général trésorier général e chef de kanaluji kala ko foti lelnede e ndin ɗon juɓɓudi koko lelna ha ha timmi par ce que ko ɓen kuufata gueɗeɗe foof capanɗe jeetato ɓe goto foof ine jogui hen parcelle capanɗe jeetato e ɗiɗo ɓe goto foof ina jogui e superficie momin jogui emin goto foof ine jogui hen parcelle muɗum mo handi ine jogui eyyi so golle ɗe jonti noon min foof ndendata min badda golle ɗe ko ganduɗa ɗum ɗo foti ko waddede ko min baddat ɗum ɗum ko ganduɗa gueɗe ndedaɗe ko wayno machine ko yimɓeɓe foof ndendi ko wayno kanal ko yimɓeɓe foof ndendi so heddima noon gollade to nder guesa to ɗum kadi annene tawde campagne udditi hankadi yamirore a yamirama campagne udditi an hankadi yirlito e guesama he ƴewa ngakkanɗe ɗe jiinoɗa hen ndungu ngu silti wasata ɗo gambol booni wasata ɗo jiiɗa ɗo ina waɗi nadde il faut pewnita ɗum e gueɗe mbaɗe noon gona kadi e heblanade rendinde copareje pour machine aji ndemoji ɗi ko garoji eyyi ɗum ɗon foof hankkadi kam ganda a andi ko kuccanɗa gona e heblanade eyyi kala capanɗe jeetato ɗiɗo e goto foof ina jogui toon parcelle ne jogui toon guesa eyyi
eyyi ɗum noon en gandi goto foof ene jogui toon nokku mum mo gandanɗa hoorema ɗa ko kañum jeyani ɗum ko kañum toppitto <hesitation> ɗum ko feere moƴƴere e sen ƴeewi to to campagne uji ɗo laamu hewi dusde ɗi eyyi koye ndungu hewi waɗede beele onoon ɗo ko onoon jahata e dole moom olemon on ñamlaki banque on ñamlaki Samba walla Paté onoon ndendini dole moon jeehon campagne guiley pewnugol leydi ha eko rewata hen ko foof ha cooñoye janggo <hesitation> walla on jahat ñamlo ɗon banque no aada yarini
eyyi minen toon <hesitation> tomin jeehi joni campagne to toon min ñamlontako toon toon komin mbiyat tan en kuccani campagne en qimima rowane en mbaɗino nanggam guesa foof yo rondo nanggam <hesitation> min jalti hen tawi komin qiminoko yaltinani min campagne o kadi min mbatta hono ɗum so tawi won ngakkande nde min teskino hen woda komin ɓeydi hen minen min kewani ñamlade guila e pewnitgol leydi ndi no mbiɗani e awɗele ɗe engrais o ndiyam ɗam fofoof kala ko ina waɗe hen mien min kewani ñamlade banque eyyi min kewani ñamlade banque heddi noon ko laamu ngu ine jogui jaɓɓal ine jogui ballal ngla wallata min e kala saaha kala surtout ma SAET SAET ko ballidiɗo remoɓe surtout ma remoɓe maaro eɓe jogui hen ballal woni eɓe jogui hen ballal eɓe jogui karallagal ngal ɓe keblata yimɓeɓe ɓe mbaɗana ɗumen won hebloji e fannu karallagal andi hitande foof e kala saaha ine waɗi karalleje keese joloje eyyi eɓe eɓe keblamin hen kadi eɓe duusa min eɓe dokka emin ballodira e mabɓe e peeje no golleɗe potata yarude hikka noon e ndeɗo hitande hikka won partenaire godɗo onne kadi ne ko dillowo e maaro eɓe mbiye AFRICAN RICE kamɓe pewnata awɗele won partenaire uji goɗɗi ɗeɓe gollodi ɓen ko joom jawɗele en kamɓene eɓe jiiɗi wallude remoɓemin puɗɗima jokkodirde e mabɓemin puɗɗima jokkodirde e mabɓe ɓe gari ɗo to gonɗen ni ɗo to kalaten eɓena sur le terrain tooɓe gone sur le terrain ɗo holko koɓe ballata min koye hebloji neɗɗo ndemowo yo andu superficie makko wertago leydi makko no n foti juutedi e jaajedi nden ma wallumo wawde abdude ko holko foti heblanade e ngaalu no pour o waɗa e mbaɗo guesa o anda guesa makko ba ba timmi hectare o heblono ko ina fota gollade hectare tawi ko feccere hectare o jogui kadi o anda ko foti heblanade feccere hectare neɗɗo saɗa waɗa hunde andu ko keblonto ɗa ko holko poɗɗa heblanade ɗum foti sowona ɗum aɗa wawi heblade heblogo ngakka walla kebloɗa mbaɗa ko ɓuurti tawa yatata guesa sa hokki ɗum fodde mum ha timmi tan hokkuma fodde muɗum kañumne ko foti hokkudema ko aɗa wawi noon deppisade e guesa aɗa wawi wadde e guesa ngaalu kewgu ko mbaɗɗa hen ko wasa yaltude mbiya guesa ba ba moƴƴani ala mbaɗɗa e mabba ko koba wawa to ponnoɗa wadde sakuji ɗiɗi engrais sa waɗi hen nayyi yaltinantama coggu nayyi par ce que wawi yaltinandema ko coggu tati nayyi nayoɓo mo mbaɗɗa hen o on ko perduɗo donc ɓen emin gollodira e min puɗɗima gollodirde mabɓe hikka emin jiiɗi gollodirde e mabɓe e nder ndin baadi kadi minenne mi kaldoyat ɓi aade kala haalda e partenaire garɗo walludema haalde makko googua haalde makko gonga laabɗo min mbiɓe minen min meeɗano ñamlade min ñamlotanoka min gowno tan ko wadde goto foof waɗa débrouiller heblo jaam jaam seeɗa seeɗa babden masalaha e gurdam enen e koye men nder meɗen ha campagne joofa eyyi min min meeɗano ñamlade kamɓe noon ɓe mbi ne waɗi partenaire uji mbi kañummenne jiiɗi wadde financement ji mumen ko e ndeema minenne kmin remoɓe komin remoɓe ndungu e ceeɗu e dabbude eyyi
ken remoɓe ndungu e ceeɗu e dabbude président Allah jarama a jarama eyyi ɓooyani ko jaltuɗen e campagne <hesitation> ndungu o donc hande oɗon gandi holno jaaraton e oɗo campagne par :ra ce quye on cooñi on gandi ko cankuno ɗon hen ko eko cooñɗon ko oɗon mbawi ɓedde ahan en jalti walla en jaltani ɗum ne moƴƴi de mbawon qimade ɗum gandon campagne oɗo hoto jaroton hen
eyyi ɗum joni mi haalino ɗum ko ɓooyani ko andi gueɗal ko gueɗe ɗiɗi tan mbawa mbawata hokkudema andude gonka mum woni holɗum jangga ɗum e tableau walla jangga ɗum e gollal min jalti joni komin cooñi ɗo tomin jiiɗi yaade joni campagne komin cooñi ɗon ɓuurani balɗe nogas ɓuurani balɗe nogas min mbaɗi ɓesgu min gandi mbaɗo guesa min mbaɗe mabba ujunnaje naggam min keeɓi maaro ko min jeeyi maaro ko walla min qimima maaro ko ko foti jarde min dañi hen ujunnaje naggam min gandi ɗum ma hokkumin windande ko ɗum saabi kala campagne mbaɗɗo hakkude gasɗo joni o e jogorɗo faade o min mbaɗaɗ ɓeetu min mbaɗat évaluation min ganda oɗo campagne en deppisinoma hen naggam en keeɓi remdement naggam ɗum ɗon ko mbanno ɗen henko yalti mais e nder hen tawi won ngakkanɗe peeñoyi e nder évaluation he on ɗon saaha ma wallu min ɓuccude ngakkanɗe ɗe ngakkanɗe noon ko fannuji ɗiɗi ina waɗa ngakkanɗe ɓurtude ina waɗa ngakkande manque kude sa nani ngakkande mbiyeten koko manque ki kono e nder ko mbiyeten ngakkande ko ina waɗi hen ngakkanɗe ɓuurtuɗe woni ngakkanɗe ɓuurtuɗe mi haaliɗum ko ɓooyani ko guesa fodba waɗe sakuji tati engrais sa waɗe muɗum sakuji joyyi engrais ko ngakkanɗe par :que ce que waɗi bonande kalato bonande naati woni manque woni ko ko ko ngakki woni ngakkande ɗum ɗon min mbaɗi ngun ɓesgu min gayni déjà ɗo campagne ceeɗu o min gandi holko komin poti qimade no foti qima momin qimoto emin jogui jorto moƴƴo so accident joolani emin jakori on qima ma yaltin min hen kadi somin so <hesitation> accident dañaka andi ɓi aade noon heddi ko a dilli nat saababu guesa rokkuba koba foti namdade ko keɗoɗaba rokkuma koba foti hokkudema ko ko heydi ko noon gueɗe foof gueɗal foof koye arsugo aɗa waɗa hen ko poɗɗa wadde hen ko daña ngakkande ummoride to jamiraɗo subahanuhu watala basa hebde ko ponno ɗa hebde o saaha kadi waɗɗum e lowdi ko joljole aduna kono guesa sa hokki ɗum ko poɗɗa hokkude ɗum ha timmi tan kañumne ne haasi hokkete hakke ko wawi ko foti wawde hokkudema ko joni kam min mbaɗi on évaluattion no mbiɗa ni joni joni min cooñin min mbaɗi ɓesgu ɗin batuji amen gadeneɗi ko ɓeetu <smacks lips> qimini ɗen ko yeero sen dokki yeeru mbiyen campagne meɗen ndungu en qiminoma guesa fo yo wat ujunnaaje sappo a addi sappo ma mi addi sappam goɗɗo adi sappo mum en dendini eɗen cooda gasoil eɗen cooda huile eɗen jooɓa pompiste eɗen mbaɗa ɗum eɗen ɗum eɗen cooda engrais eɗen cooda awdi en dendini tawi ujunnaje sappo ɗe kalis mo ndendin ɗen o wonko heddi firti eɗen mbawno wadde moins de ujunnaje sappo kadi en cooñi SAET waɗani en sondage en gandi ko dañɗen <hesitation> pourcentage meɗen no foti en gandi min joni somi deppisima yeeru somi deppisima e guesam ujunnaje sappo mi dañi capanɗe jooyi sac yeeru capanɗe jooyi sac ɗe sac foof ina waɗi muudi nogas walla ina waɗi muudi sappo e jeetati mbiɗa andi hande o muudo ina yeeye temedere e neogas ine yeeye temedere mbiɗa andi kam somi yeeyi ujunnaje sappo ɗe deppisinomi ɗe jalti donc firti ko mbiɗa andi mi dañi ren mi dañi gartama so mbiɗo hucci campagne ceeɗu eɗen gandi kadi campagne ndungu e campagne ceeɗu ine waɗi ceerugal par ce que ine waɗi campagne: fra ceeɗu ɓuuri wawde yarde ndiyam ɓuuri hewde heure uji kuɓɓeteɗi machine sen mbadino ndungu ujunnaje sappo ceeɗu mbiyen mbaɗen sappo e ɗiɗi par ce que ɓeyden hen nangue gue ɓeyden hen nguleykikieko nandi hen wona joni joni ɗum tan foof foof foof kam min maɗi min tonggue kayitaji kadi min kaldi min nandiri Allah ne walli min groupement o min dañi ko ardiɓe nunɗuɓe nunɗal haɗi tan ko on guitti buuɗimoon sappo on mbaɗe junggam so gasi mi wiya on nguɗo mbbuɗo ko ɗo naati facture nani nguɗo buuɗu ko naati facture nani nguɗo buuɗu ko ɗo naati facture nani ha buuɗi sappo ɗi timma ɗum woni évaluation kadi eɓe gardi eɓe moƴƴini hedɓe caggal ɓe ɓeɗon ne jaaɓi ardede ina jaaɓi hedde caggal somin kaldi hunde min tonggat somin tonggui aadi piɓodiraɗo o hay goto wawa lundade hay so cheyɗade ɓuurima doole ayiɗi lundade yimɓeɓe foof ndendat kakto tuta e ma mbima ko an wone erreur donc tawde ka neɗɗo cheɗade tan duñ nannunoma hen alay saago so yimɓeɓe foof toote maɗa ko an woni e erreur tan Allah ne hewi walludema cheyɗade o ɓoccito ema garta e nder bande en min meeɗa dañde hen hya caɗele gote eyyi ko mawɗum Alhamdulillah
jarama président laaɓi ko ndetal woni doole yimɓeɓe il faut ndenta e banggueji pop caggal majjum <hesitation> won halfinaɓe ndeema wonɓe e diwan o <hesitation> DRDR nanɗo <hesitation> SAET nanɗo woɓɓe e baaba hono nanɗo beele ɓe tiini oɗon jaa campagne ceeɗu kamɓene heeɓe mbawa andude vraiment ɓe mbawa dusde moon hay soɓe gala koɓe dokkata moon kam ɓe mbawa rewidade moon ɓe mbawa wattude moon hakkillaji janggo e jaam so wonko jaaki taw eɓe mbawi arde ɓe ɓe tawamon toon
eyyi ɓe tini kadi Allah walli min andi hunde sa ɓooye muɗum tan ɓoyda e gollotoɓe e mum min goona hoɓɓe e ndeema kadi kamɓe wallidiɓe remoɓeɓe tuggui koye DRDR Camara en Diop en kamɓe fo emin gandodiri kadi ɓe tini SAET tuggui koye délégué ha yetti aleɓe muɗum e chef de secteur aji ɗi kamɓe foof ɓe tini encadrement ji ɗi kamɓe fo ɓe tini par ce que wona campagne kesso ma won joni duuɓi sappo min ndeman ndungu min ndeema ceeɗu eɓi tini ɗum kadi eɓe jaade amen kadi bien <hesitation> bien vrai wonkoɓe dokkata minen kadi koɓe dokkta minko min kam e ɗum ɓuranimi milliard woni holɗum eɓe dokkuma gandal gandal sa heeɓi ɗum gandal ngal aɗa wawi faggorade ngal milliard uji aɗa wawi rontinde ngal aɗa wawi laɓirde ngal reedu eɓe dokka min karallagal andi pulaar wi gadiɗoma e suudu wiyatma reno jaalal kadi ko nayyi kewi ko fo gañani hooɗe ko jogani gandal hunde pratique e baaɗal gandal baaɗal e gandal bindol alluwal ko ɗen gande ɗiɗi mbawata yadude nde ɗum jibina neema kaɓe ɓe jogui ko gandal tableau gandal binndol minen min joogui ko gandal baɗal ɓoyde hen 78 ha joni wona hikka ɗum wona <hesitation> wona 18 mois 78 ha 2021 komin remoɓe maaro ala hitande nde min ndemani maaro andi on ɗon ko famɗi foof won teskuya tawde ko haqilante won teskuya mo jogui ɗiɗon teskuyaji noon eɗi tawtawtodira e gande karalleje alluje <hesitation> to jangguete e tableau ji to donc encadrement ma o ina ara emin gossodira hen hakkillaji emi gossodira hen mijoji kono kamɓe dariniɓe ɗo ndeema ɓe tawde ko gonga Allah andi wiide tan fofoof à cent pourcent temedere e ner temedere ɗum ala to weeɓi ɗum weeɓani tan ko subahanahu wa tala kono ɓi aade wawa wadde temedere e nder temedere so Allah eɓe balla min sen garti DRDR ine wawi émission ngaji men goɗɗi ma en ɓuur yagnnade hen ɓen karallagal mumen ɓuuri yaarude ballal mabɓe ɓuuri wawde yarude ko wadde yimɓeɓe autonomiser yimɓeɓe gona autonome en e fannu to dillata ɗo woni ndemowo maaro ko ma jiggoyoɗa awdi kamɓe joni darde mabɓe ɓuurde tengtude koɓe ɓuuri wawde wasiyade remoɓeɓe koyeɓe battu remde awɗele e diwan he eɓe daari hen lang kadi doole mabɓe foof no ponno eɓe mbaɗa hen emin jarnoɓe e din mbadi min Kobɓillo naɓe Kobɓillo kar emi jarno hen DRDR eɓe eɓe kirjini min eɓe mbasiyo min yomin battu remde awɗele par ce que ndemgol ina wawi ma en jañnoy hen émission goɗɗo ɓuuren yajnade hen pourquoi koɓe kaliri ɗum ko gandal e kadi minenne won teskuyaji min jogui hen min gostodiri hen miijoji haɓe tawi ɗum ɗo ko oɗo point point crucial :framo poɗɗo toppitede ma en garaoy hen e émission ngaji men goɗɗi so Allah jaaɓi kono tawde ko namdi ɗa ko directement eɓe balla min kadi emin gollodo e mabɓe ɓe jejjitani min hay saaha e kala saaha eɓe jillo min ɓe gara ɓe jiiya eyyi ɗum kam ko haaldude Allah
en jetti Allah en jettiɓe kamɓene vraiment dusde en <hesitation> ko ɗum tan addiɓe ɗo henna enen sen paamodire mabɓe tan ene walla men ene wallaɓe kamɓene caggal majjum hande % eɗen gandi diwan aɗa sippiri hen a ɓooyi haalede a ɓooyi guila 78 faade hande ɓooyi <hesitation> ha joni yimɓe nana cippira hen tigui tigui so remama beele on ñamat tan walla on jeeyat on dañata caɗele ko tubakoɓe mbiyata commercialisation yimɓe yewɓe ene mbi emin ndeema mais to banggue jeygu to ene waɗa probléme watte koye sakuji faawe charette aji waɗe caaleje waɗe magasin ngaji enchaine lawol ngol no foti vraiment labde ceer kal ndemɗo joogo holare ma waw yeyde ko reemi ko ha laaɓa walla so wiide ko ñamde ma waw ñamde hen ha laaɓa on banggue vraiment ko hunde fonde welterare ɓe mbawa famde
eyyi andi kala ɓi ha aade haali walla kala ko wae aduna gonga ɓuuri kala ko wawi haalde walla ko wawi wadde e aduna gonga ɓuuri tawde ko gonga Allah tawde ko gonga Allah mbimi de min meeɗa dañde caɗele commercialisation mais ina waɗi le pourquoi andi mo wi dañi caɗele commercialisation ko jiɗɗo wadde commercialisé walla poɗɗo wadde commercilisé emin ndeema kono guila min ɓaami remde min ndemrani no noɓe mbiyata joni ni onoon tubakoɓeɓe walla tubakoɓeɓe no mbiyata ni agrobusiness non min ndeema ndemal agrobusiness komin ndeemata ko haaɗiko e rem ñaama par ce que wonande to koygalam haaɗi e reemoɓe maaro to ɓuurmi andude ɗo to jeeyami to ɓuurmi jeeyede ɗo tuggandema Matam ha wiyanma ɗo woni Oréfondé sa yii ko organisation groupement ina famɗi to tawata goto joguiɗo hectare weeɓani hayso ina wodi hewani ko ɓuuri hewde ko guese ɓuurɗe mawnude ɗe ko 0 80 0 70 telli faayi less 0 50 ha 0 40 andi on so reemi ɗum o yeehi campagne ko waɗata hen commercialisé ko diwata joom hirande goto mo remani a ñamloto tawi ka ñamliɗo CNCA a ñamloto ñamade ujunaje sappo e jeegom ujunnaje sappo e jeetati so hewi wona nogas an commercialisation maɗa tawi ko maaro ko jeeyata jooɓo ko jeeytata ko hewata andi ɗum an a natani e * commercialisation won koddiɗo ma mo remani on ko gaynako ko cohluɗa yeyde ko tawat kanko omo sohli ɗum ɗum <hesitation> a addat tan hakkude meɗen haɗata ɗum wona natani e circuit commercialisation pour dabɓa nafowa ka komin de mi yiyani taw mi yiyani mi wiyani ala kono hiteram yihani cooñƴo maaro o remri ko soñi omo yeeya o sooñi maaro ko boone juuɗe makko o ronki dañde ɗo yeeyi mi yiyani eyyi minen joni Kobɓillo emin jogui pive uji emin jogui casier casier o ko kalatmi ko SAET najo so heɗima ina andi kadi Foutankoɓe fo jeeyaɗo oɗo diwan ina gandi casier Kobɓillo ne waɗi sept cent soixante quatorze hectares milles soixante sept exploita gorko milles huit cent et quelles debbo waɗoɓe exploitées kono kamɓe noɓe potiri hay hen goto ala plus de 0 70 ɓuurɗo mawnude guesa o jogui ko 0 70 ɓuurɗo famɗude jogui ko 0 50 min somi joguima 0 50 mbiɗo jogui sagataɓe jeegomo sagataɓe jeeɗiɗo rewɓe e worɓe <laughs> min ko hay sinno mi dañi 9 tonnes l' hectares walla 10 tonnes l' hectares 0,50 dañi 5 tonnes o nde hitande darto mo wuuri tawata ko gasi donc min min kay mi <hesitation> mi natta circuit commercialisation tawi commercilisation <hesitation> so hewi ko sakuji sappo guittanmi mbiɗo yeeya mbiɗo yobra ñamade andi min mi dañata probléme commercialisation kono circuit poɗɗo wattede hakkille commercialisation ne foti waɗede hakkille kono ɗum ko mbadi gondi ara ma en garoy hen e émission goɗɗo quels sont les démarches hol démarche uji poɗɗi waɗede ha circuit commercialisation wona fluide e kadi wawa wadde bénéfice pour remoɓeɓe e somotoɓeɓe eɓe ndemataɓe ɗum ɗon ine wawi garoyenni ne wawi fofoof wasa hejjude joni kono ma en garoy hen kono tawde ko haaldande Allah maaro amen meeɗa bonde e juuɗe amen min donki yeyde
alhamdoulillah
eyyi ɗum kam ko réalité ko ɗum woni ko wodi ko jiimi
tabarikalla
eyyi
ɗum noon taade ko yewtere me adide ko fewte heblade yaade campagne ceeɗu ko hewani ɗo henna e nder diwan o ko ma en gartoy hen <breath> Allah yettama kadi en nani o wi ɓe kewani dañde caɗele mais mboɗo sikki hande o onoon <hesitation> no ɓooyir ɗon henni on pooti mictade haaldude ɓe ɓe ganduɗa hufɓe ndeema ka ɓeydo seeɗa ala joguiɗo hectare pour mbawen vraiment hebde ko cohluɗen ndeema ko il faut dañen wertago yajgo ndeemen ha moƴƴa guuren hen pirlitoɗen hen goɗɗum goɗɗum mbawen vraiment wonde producteur uji normal no caggal leyɗeleɗe wayatani président
eyyi mbiɗa andi no woniri e haqillam woniri e haqillema ni e ɗum woni ɗum e hakkille ardiɓe ɓe Allah resdi gardigu leydi ɓe wonoon ummorade dow ha yetti less kala dillo e ndeema gonɗo e palol Dande Mayyo ina andi so tawi ɓe dañi moyen ji ɗiɗi alay saago ko moyen ji ɗiɗi kawrata nde ɗum wawa wonde moyen pellital haqqille e moyen financiére so tawi fellitama yiiɗama kala reemoɓe goto foof heeɓa hectare walla heeɓa ko ɓuuri ɗum ha mbawen yettade kuccam ɗam sooɓe